Suuraan kanaa gaditti argitan kun suuraa aara lafa keessaa ba'aa jiru yookaan immoo iddoo volkaanoon dho'uu dha jechuudha. Akkuma suuraa kana irraa arginu iddoo kanaan volkaanoon ba'ee kan ture yoo ta'u, volkaanoon iddoo kanaan yeroo ba'u dhiibbaa guddaa geessisuu waan danda'uuf of eeggannoon barbaachisaa dha.

Suuraan kanaa gaditti argitan kun suuraa Ulullee jedhamuun kan beekamuudha. Ululleen kun shomboqqoo irraa kan hojjetamu yoo ta'u, shomboqqoo irraa haala miidhagaa ta'een hojjetamee yeroo baay'ee baadiyyaa tikseen kana qabattee, sagalee miidhagaa kana dhageessisaa yoo isaan loon tiksan dhageenya jechuudha.

Suuraan kanaa gaditti argitan kun suuraa namoota iddoo tokkotti walitti qabamanii suuraa ka'aa jiranii jechuudha. Namoonni kun daa'imman isaanii qabatanii iddoo tokkotti walitti qabamanii, faayamanii suura isaanii ka'aa jiran baay'ee miidhagu.

Suuraan asii gaditti argitan kun suuraa pirezidaantii naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Shimaallis Abdiisaa jedhamuun beeekamu. Obbo Shimaallis Abdiisaa Oromiyaa keessatti hojii baay'ee kan hojjete yoo ta'u, ummata Oromoo biratti jaalatamummaa guddaa kan qabanuu fi akkasumas haasawaan isaan haasa'an yeroo baay'ee kan nama dinqisiisanii dha.

Suuraan asii gaditti argitan kun suuraa konkolaataati. Konkolaataan kun abaaboon faayamtee, akkasumasimmoo konkolaataa haarawa dhaabbattee jirtu yoo ta'u, kennaadhaaf yookaan badhaasaaf kan qophaa'e fakkaata.

Suuraan kanaa gaditti argitan kun suuraa konkolaattota, imaltoota daandiirra imalaa jiran arginaa jirra jechuudha. Akkaataa suuraa kana irraa arginutti konkolaattonni baay'een daandii walitti cufanii dhaabbachaa kan jiran yoo ta'u, yeroo barbaanne keessatti iddoo barbbanne ga'uuf kan namatti hintolleedha jechuudha.

Suuraan kanaa gadii kun suuraa namoonni baay'een iddoo tokkoo bishaan waraabaa jiraniiti. Keessattuu baadiyaa keessatti hanqinni bishaanii waan jiruuf, namoonni hedduun iddoo tokkotti dabaree eeggachaa oolu. Bishaan isaanii waraabbatanii, baay'eema nama gaddisiisa! Yeroo isaanii haala gaariin dafanii waraabbachuu waan hin dandeenyeef, baay'ee nama gaddisiisa!

Suuraan asii gaditti argitan kun, suuraa makoodiiti. makoodiin allaattiiwwan keessa tokko taatee, akkasiin yeroo uumama isheetiin faayyamtee, bifa garaagaraatin miidhagde mul'atu argina.

Suuraan asii gaditti argitan kun suuraa maatii mana tokko keessatti argamanii dha jechuudha. Maatiin mana tokkoo kun buna dhugaa kan jiran yoo ta'u, akkasumas uffata aadaatiin faayamanii yoo jiran nutti mul'ata jechuudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirtan kun suuraa mana kompiyuteraati. Suuraan kun teessumni isaafi kompiyutarri haalli itti kaa'amee jiru haala namitti toluunifi haala wantoonni nama jeequ danda'an irraa bilisa taanee kompiyutera keenya itti fayyadamuu dandeenyuun kaa'amee kan jiruufi kan namatti toludha.

Suuraan kanaan gaditti arginu kun suuraa allaattii keessaa simbira mukarra qubattee jirtu argina. Simbirri kun bifa garaa garaatiin faayamtee waanuma harkaan hojjetamte fakkaatti, yoo akkasiin teessee nama ilaaltu.

Suuraan asii gaditti argitan kun suuraa yeroo dubartiin buddeen tolchaa jirtu argina jechuudha. Dubartiin kun eelee lamatti buddeen tolchaa kan jirtu yoo ta'u, baay'ee kan nama gaddisiistudha. Maaliif jennaan? eelee tokkottuu baay'ee kan namatti ulfaatu yoo ta'u, isheen ammoo eelee lama gargaaruudhaan, biddeen akkas abaaboo fakkaatu kana tolchaa jirtii jechuudha.

Suuraan kana gaditti argitan kun suuraa mana citaa yoo ta'u, manni citaa kun baay'inaan baadiyyaa keessatti kan argamudha jechuudha. Akkasumas jiraattuu mana kanaa kan taate dubartii balbalarra dhaabbattee jirtu argina jechuudha. Manni kun baay'ee moofa'ee kan jiruu fi umurii dheeraa illee akka hin qabaanne nutti mul'isa jechuudha suura kanarraa.

Suuraan kanaa gaditti arginu kun suuraa kophee shamarraniiti. Kopheen shamarranii kun baayyee miidhagaafi filatamaa kan ta'e yoo ta'u, baayyee duubnisaallee ol dheeraa kan ta'e yoo ta'u, shamarreen yeroo baayyee yeroo gaa'ilaa akkasumasimmoo qophii garagaraa jiru keewwatanii yo isaan ittiin bashannanan argina.

Suuraan kanaa gadii kun suuraa namoonni walitti baay'atanii irreecha irreeffataa jiran agarsiisa. Namoonni kunis uffannaa aadaatiin faayamanii dargaggoo, shamarree , dhiira , dubartii hin jenne baay'atanii tokkummaadhaan waaqa isaanii yeroo galateeffataa jiran argina.

Suuraan asiin gadii Kun suura mi'eessitoonni garagaraa itti gurguraman jechuudha. Mi'eessitoonni Kun nyaataa mi'eessuuf waan nu gargaaraniif baay'ee barbaachisoo fi baay'ee nyaata kan mi'eessanidha.

Suuraan kanaa gaditti argitan kun suuraa namoota ijaarsa irra jiraniiti. Ijaarsi kun ijaarsa gamoo yoo ta'u, gamoo darbii dhedheeraa qabu waan ta'eef, of eeggannoon barbaachisaadha. Maaliif jennaan namoonni kun achirraa kufanii miidhamuu danda'u waan ta'eef jabeessanii of eeggachuu qabu jechuudha.

Suuraan kanaa gaditti argitan kun suuraa shamara biqiltoota magariisa bira teessee suura ka'aa jirtuudha jechuudha. Shamarri kun baay'ee namatti tolti. Maaliif jennaan, akkaataan itti isheen suura kaatu addadha jechuudha.

Suuraan asii gaditti argitan Kun, suuraa namoota hedduu iddoo tokkotti walitti qabamanii argamanidha. Namoonni Kun hordoftoota amantaa pirootestaantii yoo ta'an walitti qabamanii iddoo tokkotti waaqayyoon waaqessaa kan jiranii fi baayyee nama gammachiisaniidha.

Suuraan asii gaditti argitan kun suuraa wantoota miidhaginaaf tajaajilan yoo ta'u keessumattuu yeroo dhalootaa kabajuuf akkamiin akkasaan mana miidhagsan baay'ee kan namatti tolanii fi kan miidhagan halluu adda addaatiin yeroo isaan asitti argaman argina.

Suuraan kanaa gaditti arginu kun, suuraa namoota hedduu ta'anii, irreecha irreeffataa jiranidha jechuudha. Keessattuu haadholiin siinqee yoo isaan irreeffataa jiran kan nutti mul'atu yoo ta'an, uffata aadaan faayamanii, callee garagaraan faayamanii, marga jiidhaa qabatanii yeroo isaan irreeffataa jiran argina.

Suuraan asii gaditti argitan kun suuraa iddoo kuduraa fi muduraan garaa garaa itti tooraan taa'anii jiran arginaa jechuudha. Akkasiin tooraan tartiibessinee yeroo keenyu, qalbii maamiltoota keenyaa akka inni hawwatuu fi maamiltootni keenya akka iji isaanii argee nurraa bitan taasisaa jechuudha.

Suuraan kanaa gaditti argitan kun, suuraa namoonni hedduun iddoo tokkotti itti walitti qabamanii jiranidha. Namoonni kunniin baayyee natti hin tolle. Uffannaan isaan uffatan, haalli isaan itti dhaabbatanii jiraniifi wanti isaan godhan hunduu kan natti hin tolledha.

Suuraan asii gaditti argitan kun suuraa weellisaa kan ta’e Caalaa Daggafaati. Caalaan saba Oromoo biratti baay'ee jaallatamaa fi hojii aartii babbareedoodhaan kan beekamuu fi baay'ee aartiin isaa kan fudhatama qabuu fi kan namatti toludha.

Suuraan kanaa gaditti argitan kun suuraa hindaanqoleeti. Hindaanqoleen kun baayyatanii yeroo isaan iddoo tokkotti walitti qabamanii jiran argina. Hindaanqolee kana keessaa bifa addaa kan qabu, kormaa adii yoo ta'u, kaawwanimmoo haadholeedha. Hindaanqoleen kun baayyatanii lafa margaa miidhagaa kanarra yoo isaan dhaabatan argina.

Suuraan asii gaditti argitan Kun, suuraa iddoo bashannanaati. Iddoon Kun baayyee miidhagaa fi jaalala illee quufuu kan danda'amnedha jechuudha. Iddoon Kun ijaarsi isaa haala nama hawwatuu fi qarqarri isaa immoo biqiltoota mimmiidhagoon miidhagee kan jiruudha.

Suura kana irratti kan mul'atu doqdoqqeewwan baay'een dhaabbatanii kan jiranidha jechuudha. Doqdoqqeewwan Kun namoonni bira hin jiran, maal godhu daandii irraa? Erga namni oofu hin jiraannee daandii irraa ka'uu qabu ture.

Suuraan kanaa gaditti arginu kun suuraa bosonaati. Bosonni kun bu'aa ba'ii bal'aa irratti margee kan argamu yemmuu ta'u, baay'ee namatti tola. Daawwattoonni yeroo baay'ee naannoo kana dhufanii galii guddaa kan argamsiisaniidha jechuudha.

Suuraan kanaa gaditti arginu kun, suuraa shamarroonni faayamanii, iddoo tokkotti walitti qabamanii, jiran argina. Shamarreewwan kun uffata aadaa isaanii ibsu uffatanii, faayamanii, aadaa isaanii beeksifachaa, akkasumas immoo aadaa isaanii calaqqisiifachaa jiru.

Suuraan asii gaditti arginu kun suuraa "televizyinii" ti. Televizhiniin meeshaalee elektirooniksii keessaa tokko ta'ee, yeroo baay'ee namoonni manatti bitatanii kan itti gargaaramanidha. Innis faayidaan isaa oduu gara garaafi akkasumas ammoo odeeffannoofi haala addunyaan keessa ooltu illee ilaaluuf baay'ee kan itti gargaaramanidha.

Suuraan asii gaditti argitan kun suuraa iddoo mi'aa fi wantoonni garaagaraa itti gurguramu argina jechuudha. Kan suuraa kanarraa arginu muuzii fi kan kana fakkaatan yoo ta'u halluun muuzii kanaallee baay'ee kan nama hin hawwanneedha jechuudha.

Suuraan kanaan gaditti argamu kun suuraa biqiltuu lafa irratti dhaabamee jiruu dha. Biqiltuun kunis magariisaa kan ta'ee fi garuu immoo to'achuuf kan namaaf hin mijaneedha. Sabbni isaas tooraan waan hin dhaabamneef.

Suuraan asirratti argaa jirru kun, suuraa meeshaalee aadaati. Meeshaalee aadaa keessaa tokko kan ta'e boraatiidha jechuudha. Boraatiin kun boraatii yeroo durii oromoo biratti baayyee beekamaa kan ta'e yoo ta'u, calleedhaan baayyee faayamee kan itti mul'atuudha.

Suuraan kana gaditti argitan kun suuraa kopheeti. Kopheen kun kophee miidhagaa, halluu adiifi diimaatiin faayamee jiru yoo ta'u kopheen kun kophee cimaa, yeroo dheeraaf kaawwannee itti tajaajilamaa dandeenyudha jechuudha.

Suuraan kanaa gaditti arginu Kun, suuraa konkolaattonni hedduun daandii irra imalaa jiran argina. Konkolaattonni kunniin konkolaattota imaltootaa fi konkolaattota fe'isaa garaagaraa ta'anii daandii dhiphoo tokko irra imalaa yoo jiran yeroo jiran kan arginu. Of eeggannoon taasifamuu baannaan balaa salphoof illee baayyee balaafamu.

Suuraan armaan gadii kun, suuraa konkolaataa dhaabattee jirtu argina jechuudha. Konkolaataan Kun konkolaataa manaa yoo taatu yeroo baayyee magaalota gurguddaa keessatti baayyinaan kan argamanuu fi namoonni iddoo garaagaraa ittiin deddeebi'uuf filannoo godhatu.

Suuraan kanaa gaditti argitan Kun, suuraa waajiraalee ganda baadiyyaati jechuudha. Waajjirri Kun baadiyyaa keessatti akkasiin miidhagee ijaaramuun isaa baayyee ajab kan nama jechisiisudha, maaliif jennaan, yeroo baayyee baadiyyaa keessatti manneen akkasii nutti hin mul'atanii jechuudha.

Suuraan asii gaditti argitan kun suuraa namoonni yeroo isaan oobdiitti sangootaan midhaan dha'aa jiran argina jechuudha. Akkasitti sangootaan midhaan dha'uun kan humna nama nyaatuu fi humna saawwota illee kan nyaatu dha jechuudha. Kanaaf maashinaan dha'uun irra filatamaa dha ture.

Suuraan kanaa gaditti argitan kun suuraa namoonni hedduun laga keessatti huccuu miiccaa jiran argina. Akkam namatti tola! Bishaan akkasiin daakanii keessa dhaabbatani, keessumaa fincaa'aa isaa kana jala dhaabbatani yeroo huccuu miiccan baayyee namatti tola.

Suuraan asiin gaditti arginu Kun, suuraa dubartoota baayyee , iddoo tokkotti walitti qabamanii argamanidha. Suuraa kana irraa akkuma arginutti dubartoonni Kun uffata garaagaraa bifa miidhagaa qabuun faayamanii, iddoo tokkotti walitti qabamanii, bashannanaa jiru.

Suuraan kanaa gaditti arginu kun suuraa namoota baay'ee ta'anii mana tokko keessa waliin rafaa jiranidha jechuudha. Akkasiin baay'atanii hirriba rafuun baay'ee kan nama jibbisiisuu fi kan namatti hin tolle akkasumas dhiibbaa garaagaraatiif kan nama saaxilu ta'uu isaati.

Suuraan asii gaditti argamu kun suuraa mana diigamee jirudha jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa akkasiin diigamee yoo ta'u harmeen kun keessa dhaabbatanii gaddaa kan jiran yoo ta'u, humna kanaan akkamiin ijaarratu nama yaachisa.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa namoota baayyatanii irreechaa gara irreechaa deemaa jiran argina. Akkam namatti toluu! yoo isaan uffata aadaa oromootiin faayamanii, miidhaganii dhiira hin jenne, durba hin jenne baayyatanii Waaqayyo isaanii galateeffachuuf tokkummaadhaan imalaa jiruu jechuudha.

Suuraan asii gaditti argitan kun, suuraa meeshaa doomaa jedhamuun kan beekkamu yoo ta'u, qonnaan bultoota biratti baayyee beekkamaadha. Meeshaan kun ooyiruu isaanii ittiin shoggoruuf kan itti gargaaramnu yoo ta'u, garuummoo meeshaan kun ulfaatina cimaa waan qabuufi humna guddaa barbaada jechuudha.

Suuraan asii gaditti argitan kun suuraa bunaati. Bunni kun buufamee kan jiru yommuu ta'u, akkasumas illee nagaheen kaffaltii ittiin kaffallullee nutti mul'achaa jira. Bunni kun baay'ee kan nmatti tolu yoo ta'u, gatiinsaas baay'ee qaaliidha.

Suuraan kanaa gaditti argitan kun suuraa mana dubbisaati. Manni dubbisaa kun baay'ee bal'aa fi kan namatti tolu yoo ta'u, akkasumas barattoonni baay'een kan keessatti dubbisanii fi mana dubbisaa kan qilleensi haala gaariin kan keessa socho'u waan ta'eef baay'ee kan namatti tolu; keessa taa'anii dubbisuuf illee baay'ee kan namatti mijatuudha jechuudha.

Suuraan asiin gaditti argitan Kun, suuraa allaattii dhagaa irraa teessee jirtuudha. Allaattiin Kun makoodii jedhamuun kan beekamtu yemmuu ta'u, yeroo baayyee mukarra yeroo isheen jiraattu argina. Allaattiin Kun bosona keessa baayyinaan kan argamtu yoo ta'u, allaattii baayyee miidhagduu namatti toltuudha.

Suuraan asii gaditti argitan kun suuraa timaatimiiti. Timaamiin faayidaa garaa garaatiif oola. Nyaataaf kan yoo ta'u, namoonni hedduun yeroo baay'ee akka miny'eessituutti ittoo itti makanii hojjechuuf baay'ee kan itti toludha jechuudha.

Suuraan asii gaditti argitan kun suuraa calaltuu jedhamuun beekama. Calaltuun kun pilaastika irraa kan hojjetame yoo ta'u, bifa garaa garaa hedduun iddoo tokkotti qabamee kan jiruudha. Calaltuu kanas kan itti gargaaramnuuf wantoota dhangala'oo keessa daddabarsuuf, akkasumas immoo jajjaboon irra keessatti akka hafaniifi jechuudha.

Suuraan kanaa gaditti argitan Kun, suuraa biqiltoota dhadhaabamanii jiraniiti. Biqiltoonni Kun tooraan dhadhaabamanii waan argamaniif baayyee bareedu, ajab nama jechisiisu. Kanaaf biqiltoonni Kun akkasiin dhadhaabamuun fayidaan guddaa isaan kennu. Baayyee kunuunsuudhaafis ta'ee baayyee itti tolaa jechuudha.

Suuraan asii gaditti argitan kun suuraa daa'ima loon tiksaa jiruu ti jechuu dha. Daa'imni kun loon hedduu iddoo tokkotti marga lalisaa kanarra tiksaa kan jiru yoo ta'u, akkasumas immoo gaaddisni muka guddaa kun nutti kan mul'atuu dha.

Suuraan kanaa gaditti argitan kun, suuraa kitaaba og-barruu yoo ta'u, kitaabni kun "Furtuu gumaa " jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, Tashoomaa Guuttataa Qixxeessaatiin kan barreeffameedha jechuudha. Furtuun gumaa kun yoo irraa dubbisne, baayyee kan irraa barannuufi hedduu kan nama barsiisudha jechuudha.

Suuraan kanaa gaditti argitan kun suuraa fincaa'aa, laggeen yeroo bishaan lafa olka'aa garaagaraa irraa yaa'u jechuudha. Naannoon kun baay'ee kan namatti tolu yoo ta'u, turistiin yeroo baay'ee daawwatu kan nutti mul'atudha.

Suuraan asii gaditti argitan kun, suuraa beeladoota marga dheedaa jiraniifi akkasumasimmoo gaara guddaa bosonaan uwwifamee, akkasumasimmoo haalli qilleensaa isaa huurriin uwwifamee kan jiruudha. Beelladoonni kun marga miidhagaa kana dheedaa yoo jiran baayyee kan namatti toluudha.

Suuraan asii gaditti mul'atu kun suuraa barreeffamoota garaagaraa akkasumas immoo fakkiileen garaagaraa maxxansamanii argamanidha. Suuraan kun daree barnootaa keessa kan jiru yoo ta'u, daa'imman salphumatti irraa barachuuf salphumatti kan salphatudha.

Suuraan asii gaditti arginu kun suuraa namoota kuduraa fi muduraa garaa garaa gurguraa jiran argina. Namoonni suuraa kana irraa arginu kun baay'ee nama gaddisiisu. Sababni isaas, maamila isaan irra bitan kan hin argannee fi akkasumaan aduu keessa taa'u.

Suuraan asii gaditti argitan kun suuraa gamoowwaan hedduu baay'atanii wal cinaa dhaabbatanii jiraniidha. Gamoowwaan kun darbii dhedheeroo kan qaban yoo ta'u, baay'ee kan nama dinqu bifti isaanii wal-fafakkaataa kan ta'ee fi keessa jiraachuuf, akkasumas immoo biiroo addaa addaatiif kan oolaniidha.

Suuraan asii gaditti argitan kun suuraa cuunfaa maangooti. Cuunfaan maangoo cuunfaa baay'ee namatti toluu fi faayidaa guddaa qabudha jechuudha. Yeroo baay'ee daa'imman cuunfaa kana dhuguu baay'ee kan jaalatanii fi cuunfaa kun baay'ee gaariidha.

Suuraan kanaa gaditti argitan kun suuraa aasxaa Biiroo Aadaa fi Tuuriizimii Oromiyaa agarsiisu yoo ta'u, gidduu isaatiin Odaan bakka bu'ee kan jiru yoo ta'u, ala isaatiin immoo bifa Abbaa Gadaatiin marfamee kan jiru yoo ta'u, baay'ee kan ofitti nama hawwatuudha.

Suuraan asii gaditti argitan kun suuraa konkolaataa maamiltoota fe'ee daandiirra imalaa jiruudha. Konkolaataan kun konkolaataa bifa miidhagaa qabu ta'ee, daandiirraa illee imaltoota isaa fudhachaa deema. Baay'ee kana namatti toludha.

Suuraan asii gaditti mul'atu kun suuraa halleessituuwwan garaagaraa iddoo tokkotti itti walitti qabamanii jiranidha. Halleessituuwwan kun fakkii kaasuuf kan nu gargaaran yoo ta'u, bifa hedduutiin walitti qabnee fakkii keenya miidhagsinee ittiin kaasuuf kan nu gargaaranidha.

Suuraan asii gaditti arginu kun suuraa ministeerri barnootaa obbo Biraanuu Naggaafi bakka bu'ootni uummata iddoo tokkotti qabamanii marii taasisaa jiran argina jechuudha. Ana garuu namichuma kanarratti na aarsa. Maaliif jennaan imaammanni inni baasu hunduu kan barattoota miidhu malee kan barattoota jajjabeessu miti.

Suuraan kanaan gaditti argamu immoo suuraa aasxaa baankii Abiisiiniyaati. Aasxaan kun immoo faaydaan isaas immoo isa baankii biroo irraa adda baasee mul'isuuf kan fayyaduu dha. Innis baayyee kan namatti toluu dha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu kun suuraa konkolaataa balfa fe'aa jiruu dha. Akkasumas namoota qulqullina eegan waliin kan jiru ta'ee; balfi akkanaa Kun rakkoo fayyaaf kan nama saaxilu waan ta'eef dhabamsiifamuu qabu.

Suuraan kana gaditti argitan kun suuraa namoonni hedduun iddoo tokkotti walitti qabamanii jiranidha. Namoonni kun hordoftoota amantaa Orthodooksii tawaahidoo yeroo ta'an, rifeensa isaanii adiidhaan uffisanii yeroo isaan amantaa hordofaa jiran argina jechuudha.

Suuraan asii gaditti argitan kun suuraa mana jireenyaa ti. Manni jireenyaa kun mana miidhagaa haala namatti toluun ijaarame yoo ta'u, dhakaa irraa akkasumas immoo sibiilota hedduu irraa kan ijaarame yoo ta'u, teessoon illee akkasiin taa'ee yoo mul'atu baay'ee kan miidhaguu dha.

Suuraan argaa jirru kun suuraa saawwa babbareedoo marga dheedaa jiranii fi akkasumas immoo dubartii jabbii akka haadha hin hooneef jalaa qabaa jirtu arginaa jechuudha. Saawwan kun saawwan babbareedoo miidhagoo fi aannan baay'ee nuu kennuu danda'aniidha jechuudha.

Suuraan kanaa gaditti argitan Kun, suuraa qaaraa dhaabamee jirudha jechuudha. Qaaraan dhaabamee Kun gahaa kan jiru yoo ta'u; faayidaan isaas ittoon yeroo hojjettamu ittootti dabaluuf mi'aahan isa Akka dabaluuf baay'ee nu gargaara. An qaara nyaachuu baay'eeman sodaadha. Baay'ee kan nama gubudhas.

Suuraan asirratti arginu kun, suuraa iddoo meeshaaleen manaa keessaa garagaraa itti gurguramuu fi akkasumas immoo kuduraa fi muduraan adda addaa itti gurguramaa jiru arginaa jechuudha. Meeshaaleen manaa garagaraa wal keessa dhahamanii roga malee akkasiin yoo taa'an, baay'ee nama jibbisiisa.

Suuraan asii gaditti argitan kun suuraa namoota sochii qaamaa taasisaa jiraniiti. Sochii qaamaa taasisuun qaama keenyaafis gaariidha. Qaama keenya dhibeerraa nu ittisuuf, akkasumas immoo sammuu keenya nu bohaarsuuf gahee guddaa kan taphatudha.

Suuraan asii gaditti argitan kun suuraa nyaata nyaatamuuf qophaa'e jiru jechuudha. Nyaanni kun nyaata gosa adda addaa iddoo tokkotti qabate jiru kun yoo ta'u keessumaayyuu paastaan, nyaata jaalatamaa fi nyaata ciree gaarii kan ta'edha.

Suuraan asii gaditti argitan kun fincaa'aa lagaati. Fincaa'aan lagaa kun lafa bal'aa irraa yoon inni yaa'aa jiru kan nutti mul'atu dha. Qilleensi naannoo sanaas kan baay'ee namatti tolu yoo ta'u, turistoota harkisuuf akkasumas immoo galii biyyaatiif gahee guddaa kan taphatuu dha.